Emmotoka etukubye kabina emmotoka eno kika kya ttakisi ya langi ya kiragala emmotoka eno ewandiikiddwako ebigambo, ebigambo biri mu langi njeru emmotoka eno etambuza balambuzi tulaba waliwo n'obubonero obukola ku luguudo obulaga nti wa mmaaso waliyo akabenje emmotoka eno eri ku luguudo lwa ttaka tulaba ng'obudde bwa misana bulungi era omusana gwaka ssayidi wali tulengera emiti emiti gino giriko langi ya kiragala. Tulaba ekizimbe kizimbisiddwa mabaati ssayidi wano waliwo emmotoka epaakinze, tulaba n'ekizimbe waggulu kiriko MTN kiriko MTN agent kuliko ne oh langi eya kyenvu, emmyufu ne langi eya bbulu.

Obudde bwa misana tulaba waliwo enjuki enjuki eri ku kimuli. Ekimuli kino kiyina kkala ssatu kiyina langi eh kkala eya kyenvu, kkala engeru ne kkala eya ppinki. Enjuki eyina ebitundu bisatu, enjuki tugisenako, enjuki ewakisa ebimera byaffe, enjuki etuwa omubisi.

Obudde bwa misana tuli ku nnyanja. Ku nnyanja kuliko eryato, eryato ddene bulungi nnyo lya yingini, kuliko omusajja waggulu akutte omutwe emikono ebiri ku mutwe gwe yeebase ku lyato, omusajja ono tayambadde ssaati mweru ayambadde empale nnyimpi ya bbulaaka, aya ayambadde n'obugatto mu bigere. Eryato lino lituyamba okusaabaza abantu okubasomosa ennyanja. Eryato lituyamba okuvuba, abavubi nga bavuba enva, enva ng'ebyennyanja. Tulaba emabbali waliyo omuddo n'emiti byonna ebikoola bya bya kiragala.

Obudde bwa misana, tuli ku mabbali ku lubalama lw'ennyanja waliwo amaato ataano galandinze eddala eryomukaaga liri mu nnyanja lituddeko abantu babiri, emabbali waliwo n'obuyumba bubiri akayumba akamu ka mabaati makadde akalala kaserekeddwa na ssubi. Waliwo omuddo, omuddo guno gwa kiragala si mukulu nnyo. Waliwo amuwa abantu abali mu kkubo, omuwala omu akulembeddemu asibye akagoye ku mukono ayambadde ne ttoopu ya ppinki atunudde mabega emabega we waliwo omukyala a ajja akulembeddwamu akaana akato era n'emabega w'aba w'abantu abo waliyo akalenzi akavaako n'abantu bangi we bali.

Tuli mu katale akatale kalimu omukyala omukyala ayimiridde omukyala mweru asibye akatambaala ku mutwe ayambadde bulungi akateeteeyi ke asibyeko leesu ayina ennyaanya mu mu mu ngalo uh endala ziri mu bbaafu ya bbulu. Wali waliwo emmeeza emmeeza nayo eriko emirengo gy'ennyaanya waliwo akataasa aka bbulu omukwafu kalimu ennyaanya waliwo akasero aka layitibbulu. Sayidi eno waliyo ennyaanya emirengo miyitirivu waliwo akasero mm kalimu obutungulu, waliwo n'akalala kalimu uh obummonde kale omukyala ono alaga nga ayimiridde gy'atunudde waliwo by'atunuulidde ebiraga nga bimwewuunyisizza.

Obudde bwa misana era n'omusana gwaka, tulaba ekifo kirimu ensolo ez'enjawulo, ensolo zino nyingi bulu mu bungi, mulimu entulege, mulimu enkula, tulaba waliwo entulege eri mu kunywa mazzi, waliwo amazzi, mu mabbali weziri waliwo omuddo omukalu waliwo n'ogu n'omubisi, omuddo guno omubisi gulina ebikoola bya kiragala eri emabbali nayo waliwo wakati wa wakati awo waliwo omiti ate ebusukka w'emiti egyo emabbali era waliyo ebisolo, ebisolo bino bituyamba mirimu mingi, abaana babisomako n'okubirambula.

Ndaba ezzike, ezzike lino liddugavu litudde ku muti. Ezzike lino ssajja litunu... lirina gye litunudde lyasamye. Ezzike lino omukono ogumu gukutte ku muti, omulala gulikutte ku kugulu. Obudde bwa misana, ezzike lino liri mu kibira. Mulimu emiti, mulimu n'omuddo gwa byonna bya kiragala era tulaba n'obudde bwa misana bulungi nnyo.

Obudde bwa misana tuli mu kafo, akafo kano kalabika bulungi, akafo kano kalimu ensigo ez'enjawulo, waliwo omwami azitunda, omwami ono awumbye emikono mu kifuba ali mu ssaati ya mikono miwanvu ya kiragala. Omwami ono musanyufu bulungi nnyo ndowooza olw'ensigo bambi gy'atunuulirako, ayina ebisena ensigo eno eby'enjawulo, waliwo ekisena ekya bbulu, waliwo ebya bbulu n'ebimyufu wabbali waliwo obusero ndo obusero eri ssayidi waliyo ebintu obubookisi omwami w'ali ekizimbe mulimu langi ya kiragala.

Ndaba luumu erimu abantu bana, erimu omwami omu akutte ngalo, ku mumwa ayambadde gaalubindi. Omwami ono mweru, waliwo n'omukyala, naye mu mweru, enviiri za bbulaaka, topopu ya bulaaka, sikaati wansi ayambadde ya mmyufu erimu ebya bbulu, bonna beeru bali ku byuma bikalimagezi kalimagezi balina bye beetegereza. Wabbali waliwo omukyala ali ku katabe ka bbulu, ka jjiini ka bbulu katoopu ka bbulaaka, ataddeeko ttopi ku mutwe ya bbulu, akutta ku mukono kuliko mulenganjuba. Waliwo n'omwami omulala naye mweru, ayambadde essaati ya bulawuni naye wabbulawuni balima b we beetegereza ku byuma bikalimagezi.

Tulaba obudde bwa misana omusana gwaka tulaba obutimba, obutimba buno bwa kkala ya bbulu busi buyina wuzi ezibusiba njeru. Obutimba buno butuyamba oku okwetangira eri ebiwuka eby'enjawulo nga ensiri okutuluma kuba ensiri zireeta omusujja ensiri ziviirako n'abantu okufa okwetangira ng'enjuki ng'emisota okuyingira okuyingira mu buliri bwo nga weebase.